Bondirii la, ka taalea bebe, ka Gyɛlee bebe, ka ba ŋma Gyɛlee a dɔgle a taalea zu. Ka vaare meŋ bebe kaa Bondirii mine waa doɔr ka mine waa zeere.

pɔge la zeŋ, ka korepooti biŋ, ka selba dɔgele a korepooti zuŋ ka genteŋ meŋ biŋ a pɔge lambori eŋaŋ ka daŋkyini waa sɔgelaa. Ka oroba a biŋ ka a oroba kaŋa biŋ ka pɛrɛtɛ a dɔgele, ka aoroba a waa pelaa.

Bibiiri bayopoi la zeŋ dankyiŋ seɛ eŋaŋ, ka bayi a zeŋ ba yoŋ, ka bɔtɔpeɛle a biŋ ba nimisogaŋ, ka kaŋa meŋ bare puori kyɛ zeŋ o tuoraa a de o nuuri a dɔgle o gbɛɛ zuŋ, ka bata a meŋ zeŋ, ka bonyeni a meŋ zeŋ o yoŋ kyɛ de o nu a teɛ o noɔre. 13387

Dɔba la ka ba mine zeŋ ka ba, ka kaŋ zeŋ a de o nu dɔgle o dun zu kyɛ zu kparezeɛ a de kparedoɔre a ŋmaa-gyere kyɛ vɔgle zupil-doɔre.

Lͻԑ la, ka a kaŋ nyͻraa a ŋmore, a lͻzeԑ. Ka kaŋa meŋ e bompelaa ka o lombori zaa meŋ ŋmore. Kyԑ ka a dͻͻ kaŋa a are a su bompeԑle kyԑ toore nͻtooraa, ka yikpoŋ kaŋa boŋgolo a meŋ are a lͻԑ zie.

Noba bata la. Dɔɔ ane pɔgbɔ bayi a hūū felaaware eŋeŋ. Ka pɔgɔ kaŋa naŋ be a sensɔglesogɔ eŋ walantebuuse kaa walantebuuse a waa bonsɔglɔ, kyɛ kaa felawar mine a waa peɛl, kaa mine meŋ waa zeɛr.

Saamo la saaŋ, ka lɔɛ a di vŭŭ, lɔbilii ane lɔbɛrɛ. K'a di vŭŭ a ŋmɛoŋmɛol a gaŋ kyɛ ka nyoor a te ŋmeɛlɛ a zie kaŋ, ka teɛ kaŋ a te ar kyɛ ka noba a be sori zu a kyɛnɛ.

Bie la gaŋe kyԑ ka tͻͻsere mine biŋ o nimisogͻ ka a mine meŋ biŋ o lambori eŋԑ, ka a tͻͻsere na mine waa sͻg, boŋ bonzeere, ka a mine meŋ dõͻre, ka a mine meŋ waa bompeԑle kyԑ ka a bie a a gaŋe ne a tͻͻse.

Noba la, ka ba mine su bonsͻgelͻ kyԑ eŋ nͻͻte golaasere, a vͻgele zupili sͻgelaa ka mine meŋ zo saa kyԑ su kpare pelaa kyԑ seԑ torͻza zeԑ, a are ne kyԑ ka kue mine be a zie na poͻ.

Dͻbͻ bayi la, ka kaŋa are ka kaŋa meŋ a vuuni, ka onaŋ leԑ puori ko a onaŋ naŋ vuuni, kyԑ ka ba zaa a gba zupili peԑle kyԑ ka kuree nyama-nyama a be ba nimitͻͻreŋ.

Noba la, bibiiri ane nembɛrɛ. Ka dɔɔ kpoŋ kaŋa a dɔɔ kyɛ zori boŋkaŋa, kaa bibiiri a meŋ dɔɔ teŋaŋ, kaa bie kaŋa a are a dɔɔ lombori, kyɛ ba su kparoo.